ha misala nu xeello woden keehippe cora gidido puuttoti de7oosona puuttotikka ayfya ayfidi woykko ciiyhidi de7oosona

Ha misilan nu xeelliyo saaten dalgga bootan issi addey pudde siimmidi eqqides izas guye baggarakka daro uuththati de'osonna

Ha misila nu xeello wode dumma dumma tukketi uuthatinne mithati de'oosona izeta giddonka keeppe cora gididi tukketi beettosona.

Ha misila nu xeello wode keeyppe dalga gidido bootan heedzdzu attumati eqqidi de'oosona izetikka banga giddon de'oosona.

Ha misila no xeelo7o wode daro asati eqqidi de7osona istetikka ba kushan gita waraqata oyqqidi eqqidosona ha waraqata bollanka gita pidalenxaabetidi deees

Ha misile nuni xeliyo saten daro asati mitha pute oyikidi eqidosona izata godon isoyika gamo dunguza qachi,di de,ees

Ha missilla nu xelliyo wode Issi adde papaya gidon eqqidi de'ss. Izzikka pude simidi xelishe de'ss.

ha misila nu xeelliyo saten issi macasa pide simma eqqada gistiya maxashe de7awus izakka ba hubheyan qaccada zokkan dancada de7awus

Issi adtey keepe dalgagido bootan oyttu boorata goyshe de'es na'o booratikka coo qidide oosona.

Keehippe dalga gidodo bessan daro asati ba sinthan misile essidi ubbatikka pude simmade xeelidi eqqidi doosana

Ha besanka issi addey ba suyqiyanka dumma dumma kaththa ayfe bayzishe de'es he addeyka ziqi gidi de'es.

Co,ra mithati issi bolla shiqidi wora misatidi de, osona izata gidonka nu ayifen betidi xelin betiyayi xida xalala

cora asati issife shiiqidi ogera bishe de7oosona eetappe goye baggara qasseka keehi dhoqa gidida zumay deees

heedzdzuzo asatikka issi dalga bootan dumma dumma mithata tokkishe de7osona heytappe issoyka uttidi mitha tokkishe beettes

Ha misilla nuu xeello wode dumma dumma ayfa ayfe kaththati de'osona izetikka cugan cugan shaaketidi bettettees

Nu xeelliyo wode dumma dumma kaththa ayfeta dumma dumma asati bayzishe de'osona.izatika ba huuphan qoopha wothidi de'osona.

ha misila nu xeliyo wode issi kaamey badala cakishe dees caketido badalakka issi bolla shiishshiza asati de7oosona

Ha missilliya nu xelliyo wode daro asati kehippe dalgga gido bottan kaththa zerishshe dossona izetikka kehippe cora.

Ha dalga botan muzetine duma duma mithati toketidi de'osona izeta giddonka duma duma mac'atinne attumati eqidi de'osona.

Issi adeyi namu'u booratani gadde goyishe de'esi. Izappe pude baggarane sinitha baggara daro mithati eqidi de'osona.

Ha misileka duma duma dorsatanne kameti daridi de'iyo besa gidishin eta hemo asatika eqidi de'osona

Ha misiliya nu xeeelliyo wode issi miiziyanne issi maccasiya eqqidi de'osona. Izakka miizay kaca oyiqqada eqqadus.

Ha misila nu xeelliyo saaten daro asatinne daro dorsati eqqidi de7oosona izata guye baggarakka dorsati issi bolla gididi eqqidi de7oosona.

ha misila nu xeelliyo woden keehippe dalga gidido bootan heedzdzu miizatinne na7u naati eqqidi de7oosona izetikka miizata heemmishe de7oosona

daro miizati qorqoro keeththa garsan ichidinne eqqidi de'oosona izetikka booththanne karetha walakka qommokko

Ha misilanu xeellishin keyfetalga bootan daro asati mithafuta thokkishe deettes izetappe nam'atikka uttidinne eqqidi tokketes.

Daaro aasti uutidi pude simidi de7osona izetappe issiniyaka sinththa baggara boththa mayo mayada macciya kushshe miccada eqqada de'awusu.

ha misilan nu xeello wode keeheppe cora asati pude simmidi booththa maya maydi eqqidi de7osona

ha misila nu xeelliyo saaten booththanne karetha walakka gidida dawey xaaxetidi pude simmi duuna haaqqidi ichidi de7ees